Umurima munini cane uteye igomwe wohora uraraba, ugizwe n' icayi bateye mu bwoko bwa kijambere. Harimwo abantu batatu bariko barasarura kugira ngo bashobore kuwutahana muhira bahereze imiryango yabo, iyindi batware kw'isoko baronke amafaranga.

Umuti mwiza cane wo mubwoko bwakijambere wohora uraraba ,bamaze kuwutwereka mu minwe .Har'umuntu ariko arawupibiriya kugirango ashobore kuwukoresha mu mirima yabo hanyuma baronk ivyimburwa bishimishije mva makungu.

Ibikoko biteye ubwoba cane, biboneka ko harimwo kimwe kininiya arico kibivyara, bikaba bivuye mw'ishamba vyamaze kwambuka ikaburimbi biriko bigenda birondera Ico bifungura hanyuma bisubire iyo vyaje biva.

Inka nziza cane ziteye igomwe ziriko ziragendagenda mw'ibarabara ry'ikariyeri haruguru hari ibigori bitotahaye bitarera bifise amasage n'amababi meza cane birahimbaye.

Ubworozi bw'inkoko buteye igomwe bugizwe n' inkokokazi zine hamwe n'isake imwe ziri mwi parasera zirondera ico zifungura zongera zeraguza hirya no hino icoza kuzihungabanya.

Inkoko nziza cane ziri mw’iparacela Ziriko ziratoragura ,harimwo isake yera n’inkokokazi zo mu Bwoko butandukanye , imbere yaho hari igituru cubakishijwe akayungiro zishobora kuraramwo .

Paracera nziza cane yagutse bashoboye gushiramwo inzu ntoyi, yubakishijwe n'amabati hamwe nibirokosima inyuma, imbere yaho hari igiti c'ikigazi hepfo hari ibindi vy'ubwoko butandandukanye.

Pasela nziza cane bashoboye guteramwo imisoma na yo irakura irarandagata atangura kuja ko imyungu none yakuze umuntu yoshobora kw'isoroma akayihereza umuryango ukayifungura canke bakayitwara mw'isoko.

Ivyamwa vyinshi cane vyo m'ubwoko butandukanye harimwo imicungwe, amatunda hamwe n'ibindi, biboneka ko babitwaye mw'isoko kugira bashobore kubishora baronke amafaranga yo kwifashisha kugira imiryango yabo ibeho neza.

Inkoko nziza cane yubakiye mu buhinga bwa kijambere n'akayungiro hirya no hino. Inyuma y'urupangu hariho ivyatsi vyinshi ariko ntishobora kurengana kuko bipfuza ko iguma indani ntirengane.

Ishirahamwe riteye igomwe ry'abantu bariko biyumvira ukuntu bashobora kwiyungunganya mu kugira ama pepiniyeri y'ibiti, hanyuma babitere ku misozi y'abo. Iruhande hari ibindi bikuze biboneka ko vyamaze kugera guca.

Umurima w’imyumbati myinshi cane ubona ko bateye ku buhinga bwa kijambere , iruhande hari umuntu ariko arawuraba, imbere yaho hari inzu yubakishijwe isima ,hepfo y’aho hari ubwoko bw’ibitoke bitandukanye.

Parisera nini yagutse irimwo ivyatsi vy'ubwoko butandukanye. Hagati hari igiti kinini kigizwe n'ikigazi, imbere hari inzu yubakishijwe ku buhinga bwa kijambere, iruhande hari amashurwe hamwe n'ibarabara.

Impene nziza cane zo mu bwoko bwa kijambere, zigize n'isuguru n'ishashi, zikaba ziri mw'iparasera nini yubakiye n'ivyuma, bakaba bariko baripfuza ukuntu boshobora kuzironderera umukiriya azozigura aronke amafaranga yo kwikenura.

Ikiyaga kinini cane giteye igomwe, akaba ari mw'ijoro bamaze no gucana n'amatara, ubwato bwamaze kwinjira kugira bashobore kugenda kuroba imboga, bazishire kw'isoko, izindi bazihe abana bazifungure.

Umurima w'ibigori uri ku nkengera, haruguru harimwo ibiti bitewe vyitwa amagereveriyo, ivyo bifasha kugirango haboneke ifumbire, bigatuma umuntu yimbura umwimbu ushimishije.

Parasera nini yagutse utabona iyo iherera wohora uraraba, irimwo umuntu yicaye, akaba yambaye inkofera ariko aratera ivyamwa vy'ubwoko butandukanye, inyuma yiwe hari ibiti vyinshi utoshobora gutandukanya.

Ishamba rinini ryagutse rigizwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi, harimwo ivyatsi umuntu yoshobora kwahira kugira ngo ashire ibitungwa vyiwe. Imbere hariho ikiyaga kinini, naco ushobora kugikuramwo imboga ukaja kuzifungura.

Umuvyeyi ari mw'iparisera yiwe ateye igomwe, ariko aragaragura amashu yashoboye gutera mu buryo bwa kijambere, akaba yakikije ibiti bigufi hamwe n'amahema kugira azoshobore kuza arashiramwo umwavu yongere ayapompe.

Umuntu ariko aranywa itabi ry'isigareti akaba yagumije kumunwa wiwe yafatishije intoki zibiri; bibonekanezako ariko aritwara nabi mubuzima bwamisi yose azogwara kandi ntazokira.

Parselle nini itubatse harimwo ibiti bigufi na birebire ivyatsi vyaramaze kuyimeramwo bitari bike iruhande yaho hari inzu bamaze kubaka imbere hariho umuntu afise urupangu rugizwe na mpangarara.

Abantu babiri bahagaze kubwato bwabo biyumvira ingene binjira mukiyaga kuroba baronke imboga hakurya hari ibiti vy' ubwoko butandukanye hamwe n' umusozi abantu bubatseko ikigwati.

Inyanja y'ikiyaga nini cane ubona ko ibereye ijisho, iruhande hari ibigazi bateye bikaba vyarakuze ari birebire imbere hari ibiti vy'ubwoko bwinshi wohora uraraba inyuma hari n'ibindi vyirungu bigizwe n'igipfungu.

Ikiyaga kinini cane wohora uraraba, udashobora kubona iyo giherera. Ku nkengera y'aco, hari ibigazi vyo mu bwoko bwinshi hamwe n'ibindi vyatsi bitari bike, wohora uraraba.

Ikiyaga ubonako giteye igomwe wohora uraraba, hakaba haje ibikoko vyaje gushengerera kugira ngo birabe ayo mazi. Imbere yaho hari umuceri mwinshi cane bateye, hakaba hari ibindi vyashoboye kuguruka kugira ngo bishobore kuwurya.

Imiti yo mugoko butandukanyi uhora ubaraba irabereye ijisho bakaba bayikoresha mu gupompa imirima yabo kugira ubukoko ntibubandanyie wwirya ntibhize ngo yame bazorunke umwimbu ushimishije.

Abarimyi ko kwegorwa hejuru bakaba bamaze kurima umuceri n'ibitoki ibiti vy'ivyamwa hamwe n'ibindi haba bashizeho amazu bubakishijwe ku buhinga bwa kija mbere bashirako amabati.

Ibikoko bibiri vyo mu bwoko bw'imvubu bikaba vyaje biva mu kiyaga biri iruhande yaco birondera ico birya hanyuma bisubireyo kuko niho bisanzwe biba, birahimbaye cane wohora uraraba.

Umu mama byikoreye inkwi biboneka ko aremerewe ariko aragenda iruhande y' ibarabara ry'ikaburimbi hepfo yiwe hari ishamba rinini cane riteye ubwoba biboneka ko harimwo ibikoko vyoshobora kumugirira nabi.

Umurima ugizwe n'ibikoti vyiza cane bihimbaye, biboneka ko uwuzowusoroma akanikira iyo myimbati azoheza agashora kw'isoko bakamuha amafaranga, iyindi agahereza abana biwe bakayifungura.

Umuntu yashoboye kubaka k'ubuhinga bwa kijambere urupangu rwiwe araruduza kuburyo bwa kijambere ata musuma ashobora kurunanga, inyuma yahateye ishurwe, iruhande y'ibarabara hariho n'umuntu ahagaze inyuma yago.

Urupangu rugizwe n'inzu yubatswe mu buhinga bwa gasekebuye ifise umwango utukura w'agriyaje, imbere hari imisigati myiza cane bateye, iruhande hari itoilet, urupangu rukaba rwubakishijwe n'icement.

Parasela nini nziza yagutse irimwo inzu yubatse kubuhinga bwakijambere amabati yayo nayava hanze birabereye ijisho n'akararuhore inyuma hariho igazo itewemwo igiti gitanga akayaga.

Iparasera nini yagutse igizwe n'ibiti biteye igomwe, vyo mu bwoko bwinshi, harimwo amagereveriyo, imicungwe hamwe n'ibigazi biri imbere yayo, haruguru hariho inzu abantu bashobora kubamwo.

Umurima mwiza cane uteye igomwe, ugizwe n'imyimbati, hamwe n'ibigori vyageze gusarura, hagati hari igiti c'ikigazi n'ibindi vy'ishamba, imbere yaho hari amazu abantu babamwo, ku ruhande hari inzira bacamwo bagiye mu ndimiro.

Ishamba riteye igomwe wohora uraraba rigizwe n'ibiti vyo mubgoko bginshi nkama greveriyo, imigano ivyatsi bitari bike indani hariho akayira abantu bacamwo kugira bashobore kurengana bagenda imuhira iwabo .

Ubworozi bw'ingurube mu ubwoko butandukanye, zera, izirabura. Zikaba zirikumwe n'abantu benshi cane bazishoreye bazitwara ahantu mw'isoko kugira bashobore kuronka amafaranga yo kwiteza imbere, bashobore gutunga imiryango yabo.

Isi ndimwa itunganijwe neza cane Ku buhinga bwa kijambere, umwe wese yashoboye kurima Kuvyo yipfuza, ibitunguru, ibijumbu, ibitoki, ibiti vyiza cane, hamwe n'ibindi bitandukanye. Ku musozi bashoboye gushiraho ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Umu mama afise ibinini vyo mu bwoko bubiri harimwo parasetamole na kinine akaba ashaka kuvyihereza kugirango ivure malariya aronke amagara meza abandanye imirimo ya minsi yose yo kwiteza imbere .

Parisera nziza yamaze kumeramwo ivyatsi bitandukanye , ikaba ikikijwe n'amatafari aturiye, imbere har'amazu yubakishijwe n'isima , iruhande har'inzindi zabomotse zifise amabati ashaje.

Ibarabara rinini riboneka ko ryatanguye kugira ingorane yo mu bwoko bw'ikaburimbi kubera imvura nyinshi imaze igihe igwa hakaba hari abantu bariko baraca iruhande bagenda porepore mugabo baganira.

Ahantu hanini hateye igomwe harimwo ibiti vy'ubwoko bwinshi, ibishirakure, imikaratusi, pinusi, hagabuyemwo kubiri. Hariho igice kiri haruguru ikindi hepfo, biboneka ko uwohubaka amazu hoba hari igisagara giteye igomwe.

Inzoka nini yazingiriye ku kiraro kijabuka hakurya kugira abantu baronke aho baca ikaba yaseruye umutwe iri mu mazi iboneka ko umuntu yohaca yoca imurya ikamugirira nabi.

Aba mama batari bake bakaba bavuye gusenya bikoreye inkwi zo mu bwoko butandukanye bavuye mw'ishamba rinini cane inyuma yaho hariho igipfungu kinini udashobora gutahura hirya yaho hari ibiti vyinshi cane biteye igomwe.

Inyamaswa nziza cane ziteye igomwe wohora uraraba ziri mu bwoko bw'ingeregere zikaba zihagaze mw'iparasera irimwo ubwatsi ziriko zirarisha, zamaze guhaga mukanya zihava zitaha zisubirire iyo zaje zituruka.

Ubworozi bw'inka buteye igomwe buri mu bwoko bwa firizone, bakaba bashoboye kwubaka imwe yose bayigirira icumba cayo bakoresheje ibiti hamwe n'imbaho hejuru basakaje amabati.

Umusozi uteye igomwe uhanamye, biboneka ko baciyeko imiserege myinshi cane kugira ngo imvura iguye ntishobore gutwara ibitegwa, bazokwimbure baronke amafaranga yo kwiteza imbere, hakurya hariyo ibiti vya tenosi vyinshi cane.

Ubgorozi bg'impene zibiri mu kigangara bakaba bazigaburiye nyuma yaho hari inzu isize ivyondo bakaba bariko bararondera ukuntu ivyo bitungwa vyobaho neza kugira bazoronke amafaranga niyo bazitwara kwisoko.

Umuntu yambaye uburengeti hamwe n'inkofero akaba ariko arasogota itabi araba hiryo no hino yiwe iruhande yiwe hari ibarabara ryubatswe muri kariyeri hepfo hari amazu y'abomaguritse hakurya hari imisozi ihanamye.

Pipiniyeri nziza cane iteye igomwe wohora uraraba ikikijwe n'ibiti iruhande kugirango bashobore kuzoyihereza abene gihugu ngo bagende batere mu mihana yabo baronke ogisijene baronke akayaga kugira ngo bigende neza mu miryango yabo.

Umuntu yashoboye kubaka paracera yiwe k'ubuhinga bwa kijambere akoresheje ivyuma, aca ashiramwo igikoko kugira ngo ntihagire umuntu ashobora kuyimutwara birahimbaye cane wohora uraraba.

Akanyoni keza cane gafise umunwa w'irabura usongoye, amababa yera kari hejuru ku biti, kariko kiyumvira aho gaca kugira gashobore kuguruka, karondere ico gafungura.

Umurima munini cane utey'igomwe ugizwe n'ibiterwa vyo mubwoko butandukanye :icayi, ibitunguru, ibigori, ibijumbu hakurya har'aho bariko bararima kugira bashobore guter'ibindi.

Umurima mwiza cane uteye igomwe ugizwe n'ibikoti, ibigori, hamwe n'ibiharage, hagati hakaba hari ibiti birebire vy'ibigazi biboneka ko mu misi bizoba bitanguye kwama, imbere hari ibindi biti vy'ubwoko bwinshi.

Ivyamwa vyinshi biteye igomwe, harimwo indimu, inanasi ,amatunda ,imihwi ,banze ku mifuko kugira ngo bashobore kubigurisha baronke amafaranga yo kwikenura mu miryango yabo bongere basubire barangure ibindi.

Ishira hamwe ry'abantu batandukanye bahagaze bafise imapuro mu mimwe imbere yaho hari mivyuka bagira hbaje gutera kugira ngo bazoronke ibijumbo vyinshi cane bimwe babifungure ibindi babihe abana babo inyuma yabo hari n'ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Imitumba yanamye iteye igomwe, hariho amataba atandukanye hirya no hino, hari ibiti vyo mu bwoko bwa kijambere. Hepfo hariho umwonga, iruhande hariho akazu ata muntu akabamwo.

Urupangu rwiza cane rw'ubatse k'ubuhinga bwa kijambere, indani hariyo ibiti vyo mu bwoko bwinshi, ibigazi, ibitoki hamwe n'ivyatsi bitari bike, inyuma hari ibarabara ririko riracamwo umuntu atembera.

Akanyoni keza cane kari kw' ishami baciye ryumye gafise umunwa wirabura, amaguru atukura kariko kariyumvira ukuntu gashobora kuguruka karondere ico gafungura.

Imangazini iteye igomwe cane, irimwo imiti itandukanye yo mu bwoko bwinshi, kugira ngo bashobore gupompa ibiterwa, ntihagire ubukoko bubirya umurimyi ashobore kuronka umwimbu ushimishije, aronke ico yipfuza .

Umuvyeyi arikumwe n'abana biwe bikoreye inkwi ; bakaba bavuye gusenya mw'ishamba rinini riteye ubwoba rigizwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi . Bariko baraca iruhande y'ikaburimbi berekeza imuhira iyo baje bava.

Ibarabara ri nini ryahagutse riboneka ko ari ikaburimbi akaba hari imodoka yamaze gusohora umutwe ihagaze imbere yaho hari imbiti umeze nk'amavoka biri mu rupangu rwa nyene ho.

Ishamba rinini riteye ubwoba rigizwe rigizwe n'ibiti vyo mu bwoko butandukanye harimwo imikaratusi miremire n'ibindi bigufiya. Biboneka ko ata muntu yoshobora kuhaca wenyene, yoca agira ikibazo.

Abantu benshi cane batey'igomwe, bafis akamwemwe ,barikumwe nabatware ,bafise amakaye bibonekako bariko barabandika kugirango bashobore kuronswa ibitungwa :bigizwe n'ingurube baje kworora bitez'imbere.

Imyungu mwiza cane wohora uraraba bashoboye kwamura hanyuma bakayivundika kugira ngo bereke abenegihugu , baronke imbuto zirobanuye, bamaze kuyisatura kugira bashobore kuyitwara umwe wese atware iyiwe.

Ishamba rinini riteye igomwe wohora urararaba .Rigizwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi , ivyatsi hamwe n'ibindi, Uriko uraryihweza nta muntu yoshobora kuricamwo Kuko yohava agira ingorane.

Parisera nini iteye igomwe, bakaba bashoboye kuyishiramwo amashugwe atandukanye, kugira azoshobore kuyatanga bayahe abantu bayatere mumpangu zabo, imbere yaho har'ibiti vy'imikaratusi vyinshi cane biteye igomwe wohora uraraba.

Umwonga munini cane ukaba ugizwe n'imigazo yo mubwoko butandukanye. Amazi yuzuye kuburyo atamuntu ashobora gutambuka. Hagati yaho hari ingeregere iriko irarondera Aho ishobora gusimba kugirango ishobore gusubira iyo yaje iva.

Inka nziza cane iri mu kigangara. Umwungere wayo ariko arayiraba, ayiha ubwatsi kugira ngo ibashe kuvyibuha, ejo canke hirya y'ejo aronke amafaranga yo gutunga umuryango.

Imicungwe myiza cane itey'igomwe ,harimwo iyimaze gusha iyindi ntirahwana ,inayo ashobora kuyitwara kwisoko kugirango ashobore kuronka amafaranga yokwikeneza iyindi ayihe abana biwe bayifungure.

Umurima munini cane ugizwe nimboga zubwoko bwinshi, harimwo umuntu ariko aravomera akoresheje ivyombo bibiri kugira ngo ashobore gukora akazi neza yongere akanyarutse, ashobore kwitahira iyo yaje ava.

Amashumeza cane ateye igomwe yamaze kwera baca bayashira muri stoke kugira ngo bashoboreye kuyatwara kw'isoko kurondera amafaranga yo kwikinura mu bindi vyankenekwa vya misi yose.

Ibikoko bitatu bihagaze iruhande y'ibarabara bivuye mu ishamba rinini cane rigizwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi, biriko bishobora kwishakisha ico vyofungura kugira bihave bisubira iyo vyaje biva.

Barasela nini cane yagutse atanguye kuyubakamwo, ariko barashiramwo umushinge inyuma yaho hari ikindi ikibanza kinini ukikuze ntiwoba uzimbwe cankegu uhombe, kuko ubitse amafaranga.

Ntu babiri bariko baraganira umwe baboneka umugwayi bariko baraha umuti arikumwe n'umuganga ashaka kumufasha kugira ngo amuvure akire hanyuma aronke amagara weza yishobore kuteza imbere mu bikorwa vya misi yose caka azoza.

Umurima munini cane hariho igipande kimwe bari batanguye gukorera. Imbere yaho hari ibitoki, iruhande hari imyumbati amabundi abiri bariko bashaka ko bobandanya gutera ico giterwa kigashika ku musozo.

Yinka nziza cane y'ubwoko bwak ija mbere ka filizone iri mu gikangara iriniriye ko sebuja ayizanira ibwatsi ikaburya ikaronka amata na yo igaha inyana yayo.

Ivyamwa vyiza cane biteye igomwe vyamaze kuba biri mu bikangara abantu baboneka ko babishoye mw'isoko kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo kwifashisha mu miryango yabo, ni akaroruhore birateye igomwe.

Abantu benshi bari mw'isoko biboneka ko banze amashu meza cane, bategera umuntu wese aje kugira ngo abashorere, abahe amafaranga bagure ibindi vya nkenegwa vyo kwifasha mu miryango yabo.

Ibarabara risize ikaburimbi nziza cane hakurya hari igiti c'ivoka, indani hari imodoka yera isohoye umutwe iboneka igice gitoyi, irateye igomwe.

Ishamba rini cane rigabuyemwo kubiri hamwe ni hakurya ahandi ni hakuno, biboneka ko hari umwonga hagati nta muntu yopfa kuhaca kubera hateye ubwoba, bisaba ko wogenda urikumwe n’uwundi aguherekeje.

Itabi riboneka ko kwisura ari ryiza cane ariko nta muntu yo ryihereza kuko ahobora kumutera ingwara rigatuma amagara yiwe ahungabana nico gituma ata muntu n'umwe yoryipfuza.

Impene nziza cane ziri mu kigangara. Ziri kumwe na sebuja; ariko arazigaburira ubwatsi kugira zivyibuhe zimererwe neza, hanyuma azozitware kw'isoko ashobore kuronka amafaranga yo gukora iyindi migambi yo kwiteza imbere.

Umurima mwiza cane uteye igomwe ukiriko uramera uri iruhande y'amazi ukikijwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi harimwo amagereberiyo imikaratusi biboneka ko ni utaruzuba rubushikira.

Umurima w'ibigori biboneka ko nyenewo atawitayeho kugirango awubagare azoshobore gusarura aronke umwimbu ushimishije, imbere yawo hari amabati, iruhande hari ibindi biti vy'ubwoko bwinshi.

Umurima w'ibigori uteye igomwe cane nti birera ariko vuba cane abantu bazoza ku bisoroma hari n'abandi bari hirya bariko baravyihweza ingene bisa neza iruhande yabo hari n'urupangu ababamo inyuma hari ibiti vy'amatara.

Ibiti bayimbaguye muduce kugira ngo zoshobore gufasha mw ivuru y'imikate abyihereje bakayifungura irabafasha umgunywa icaye mu gatondo abana canke aba papa.

Imifuko myiza cane bateretse ku kibuga bakaba bashaka kugira bayihe abenegihugu batware mw'ifumbire bashobore gutera mu mirima yabo, imbere hari ibiti vyiza wohora uraraba bigizwe n'akajwari.

Umuntu Ahagaze Neza Cane Afise Agafuka Munwa, Kugirango Ashobore Kwikingira Akaba Ariko Arapompa Ibiterwa, Bigizwe N'Amashurwe Yo Mu Bwoko Butandukanye. Imbere Yiwe Hari Ibindi Biti Vy'Ubwoko Bwinshi.

Umuntu aboneka ukuboko afise agapompo mu minwe, kugira ashobore gushirako umuti ku mboga ziwe, haveko ubukoko, ntazohave ahomba, imbere yiwe hari ishamba rinini cane, rikikijwe n'ibiti vy'ubwoko bwinshi.

Umuti mwiza cane ucafyeko imboga, upima ibiro mirongo ibiri na bitanu, akaba aruwo gupompa ibiterwa kugirango bikure neza haboneke umwimbu bawushore kw'isoko baronke amafaranga yo kwikenura n'abana baronke ico gufungura.

Paracella Nziza Cane Iri Kugwego Rwa Kijambere, Bashoboye Gutunganya Kugira Ngo Bashobore Gushiramwo Imbuto Zirobanuye, Bahereze Abene Gihugu. Imbere Yaho Hariy'Ibiti Vyinshi Vyo Mubwoko Butandukanye Amagereveriyo, Mishiyakure N'Ibindi.

Umurima uteye igomwe urimwo abantu benshi bo mu bwoko butandukanye abasirikare, aba porisi bakaba bariko barashonora gushira ifumbire kubigori kugira bizokure neza haboneke umwimbu uzosahiriza igihugu kugira gitere imbere.

Abantu batari bake harimwo umwe yambaye isaha ariko aravomera amashu kugira ngo bazoronke imbuto batwara gutera mu mirima yabo baronke ivyo bafungura bongere baje kudandaza kw'isoko.

Ibiterwa biriko birakura ku rwego rutandukanye, kubera ubuhinga bwa none bashobora kubitera urushingi hari umuntu afise pererumete, ariko aragitera kugira ngo gishobore gukura hanyuma umuntu baronke imfungurwa vyoroshe bitatevye.

Umugabo ameze neza cane, akaba yarashoboye kwiyungunganya muburimyi. Ahagaze iruhande y'amase yiwe yiyumvira aho yoyatwara. Haruguru hari ibiharage biteye m’ubwoko bwa kijambere cambere hamwe n'ibigori.

Umurima munini cane uteye igomwe ugizwe n'ibigori vya kija mbere bariko barabivumera kugira bikure neza abandi bari imbere bariko barabibagarira mbere yaho hari ibiti vyinshi vy'imikaratusi hamwe n'ibitoke biri hejuru ku musozi.

Ihangare nini iteye igomwe yo gushinguramwo umwavu wo kuzoha abenegihugu kugira bashobore kwiyungunganya wohora uraraba, isize urwatsi rubisi hejuru ku mabati hamwe no ku vyuma.

Amavoka atewe ku buhinga bwa kijambere ku murongo. Hakaba hari umuntu ahetse ipompo, akaba ariko arayavomera. Inyuma yiwe hari izindi mbuto ziteye igomwe. N'imbere hari ibindi biterwa bigaburwa n'umuhora ucamwo inka.

Umurima munini cane wohora uraraba uteye igomwe utabona iyo uhera harimwo umugabo muremure ahetse ipompo ariko arapompa ubwoko bw’amashu ya kijambere, biboneka ko ejo canke hirya y’ejo azoyatwara kw’isoko akaronka amafaranga menshi cane.

Abasore batatu bahagaze muri laporatware, ariko barimengeeza kugira ngo bashoborewe kuzuja kuritere gukora akazika misi yose reta izoba yabahaye bahjiijira amashure yaboy.

Umurimyi ahagaze mu murima wiwe awugendura, afise ibivomesho hamwe n'ivyo kuvomera. Ariko arerekeza ku muhana yitahira avuye kuraba ivyiwe.

Umurimyi ahagaze impande y' umurima uteye igomwe w' ibitunguru ariko ashaka kuwubagarira kugira ngo bimere neza azobishire kw' isoko aronke amafaranga yo kwitunga no gutungisha umuryango wiwe.

Imifuko itari mike iboneka ko bamaze kuyifundura kugirango bashobore kuyitanga bayihereze abantu harimwo ivyo bashobora kwihereza bikavugakwo bo bikora n'ingoga batabigize bishobora gutera ingorana igahava itagaranti.

Imboga nziza cane ziteye igomwe buhoro uraraba ziri mubwoko bw'amafi ni zibiri bakaba bashoboye kuzizana kugira ngo bashobore kuzikaranga hanyuma bazihereze abantu bazifungure ni mpfungurwa ndema mubiri kugira ngo umuntu aronke amagara meza.

Imboga zo mu bwoko butandukanye zisanzwe ziva muruzi, zigizwe n'imikeke hamwe n'isamagi. Bamaze kuzikatagura kugirango bashobore kuzigurisha, bazihe abantu baje kuzifungura mumiryango yabo, nabo babahe amafaranga. Zikaba ziri kumeza nini.

Imboga ziteye igomwe bashize mu mabase ane, kugira ngo bashore kuzitwara kw'isoko baronke amafaranga, izindi zije muhira bazifungure bagire amagara meza, birahimbaye cane, nakaroruhore.

Inyanja nziza cane wohora uraraba, zubatse ku buhinga bwa kijambere kugirango bashobore kuroba amafi, abenegihugu baronke ivyo bafungura. Iruhande hari ubwato bashobora gukoresha hanyuma baronke ico bahereza abenegihugu.

Imboga zo mu bwoko bw'amafi ziteye igomwe zikaba zimanitse ku biti wohora uraraba. Zisanzwe ziva mu ruzi niho baziroba ziraryoshe cane uzifunguye nta yindi mboga wokwifuza kurya.

Imfungurwa iryoshe cane ihimbaye kuraba n'amaso igizwe n’urufi bakaranze bashiramwo isose , kw'isahane baca bazana gutereka kumeza kugirango nyeneyo ashobore kuyifungura anezerewe.

Imboga z'imikeke bashize mumasandugu ameneka bashaka kugirango bazishore kwisoko bashobore kuronka amafaranga babandanye bakora urwo rudandazwa kugira biteze imbere mumiryango yabo.

Ifi zibiri zirikumwe n'amagi n'indimu iruhande hari inyanya nutundi tuboga bashaka kugira bakarange bakaba babishize kw'ipano kugira bashobore kuronka ivyo bafungura bimeze neza bifise akanovera.

Imboga ziteye igomwe cane zigizwe n'amafi bavuye kuroba mukiyaga ca Tanganyika, bakaba bazisize mwi base kugirango bashobore kuzitwara kw’isoko, izindi bagende kuzitekera abana babo.

Imboga yo mu bwoko bw'ifi, bamaze kuyigurira ivyankenerwa bigizwe n'ikaroti, n'itomate n'imboga zivyatsi ashaka kugira bayikarange, hanyuma bayifungure birahimbaye cane bifise akanovera.

Imboga ziteye igomwe zigizwe na mafi baroba mu kiyaga bakaba bazishitse mu rusenga bakaboneka ko bahafa bazitwara kw'isoko kugira bashoboree kuronka amafaranga izindi bazitware muhira baziye abana bazifungure.

Ikiyaga kinini cane giteye ubwoba uriko urakiraba utabona iyi giherera. Harimwo abarovyi bamaze kuba bafise ubwato bariko barinjira indani kugira ngo bashobore kuronka imboga bazanire abenegihugu baronke amafaranga mvamakungu.

Ikiyaga kinini cane giteye igomwe wohora uraraba, haruguru hari abantu bashoboye kwubaka mu buhinga bwa kijambere, hakuno hari ibiti vyo mu bwoko butandukanye, imbere hari imisozi ihanamye umuntu atoshobora kuyiduga.

Imboga nziza cane zo m'ubwoko bw'amafi bashoboye gutungira k'ubiti kugirango hagire umuntu ashobora kuzigura azifuza azihereze imiryango yiwe, Mbere yaho hari abantu beshi n'inyuma hari ikiyaga kiriko kiratemba.

Imfungurwa nziza cane zigizwe n'indagara bacishije mu mavuta, izindi zikaba ari imbisi. Imbere yaho hari umuntu aboneka afise intoki biboneka ko ariko aradandaza yifuza amafaranga.

Imboga ziteye igomwe cane zigizwe n'ifi zibiri ziri ku rutaro biboneka ko bagira baji kuziteka bazihereze abana bazifungurwe kugira abandanye bamererwa nereza cane.

Amazi menshi cane tubona ari mu bwoko bubiri aciyemwo ibice bibonekako arayo gushiramwo amafi kugirango abantu bashobore kuronka imboga imbere yaho hari ishamba rinini cane.

Imfungugwa iteye igomwe cane ihimbaye kurabisha ijisho, uwuyifunguye akayihereza vyotuma ahimbagwa cane . Iruhande hari utwamwa bahashize kugirango umuntu ashobore kugira akayabagu ntiyidoge.

Inyanja iteye igomwe yubatse ku buhinga bwa kijambere. Indani hari ubwato buzobafasha kugira bashobore kuroba muri ayo mazi bakureyo imboga nyinshi, bashobore kuzifungura izindi bazishire kw'isoko.

Ikiyaga k'inini cagutse hariho abaruvyi bari ubuhinga uhanitse bamwe bari hejuru abandi bari musi bariko berekeza kugira ngo barobe imboga.

Parisera nziza cane iteye igomwe wohora uraraba, iboneka ko inayo atariko arayikorera neza, yamaze kumeramwo ivyatsi vy'ubwoko butandukanye, imishirakure hamwe n'ibindi bisa n'urwatsi rutoto.

Ibiti vyiza cane bitotahaye bifise amashami meshi hasi hari ibindi biriko birakura imbere hari ishamba rindi rinini atamuntu yoshobora kuricamwo ari wenyene yogira ubwoba.

Ibarabara riboneka ko rigeze ahatemba rifise ibiti biri iruhande vyo mu bwoko butandukanye n'akajwari karekare, iruhande hariho ibuye bamenye kugira bashobore kuzibira ntiribandanye ritwarwa ngo abantu ntibazobure aho baca.

Icamwa camaze kuba kinini cane buhora uraraba rya shamitse hirya nohino kiri mu bwoko bw'intumbaswa gikundwa n'abana akenshi uzogisanga mubitoke hepfo y'urugo.

Iparasera ubonako baheruka kwimburamwo ibigori baca batemera hasi ivyatsi kugira baronke amase bazoshobore kurima biboroheye, imbere yaho hari ibiti birebire vyumye hamwe n'ibitoki vyamye binini.

Iparasera nini yagutse , ikaba irimwo imboga zo mubwoko bw'imisoma myinshi cane , indani hari igiti c'irabura imbere hari ubwishaza wohora uraraba bwamaze kwama hariko amashurwe menshi cane .

Paracera nziza cane yagutse bakaba batanguye gutema ibiti kugira vyume babiturire imbere yaho hari ibiti birebire bininiya batarashobora kwicira hagati akayira abantu bacamwo kugira bashobore gutaha imuhira.

Inzira y'ikirundi yagutse idasa n'izindi ,uriko uraraba hariho amayira abiri udashobora gutandukanya iyo utera uja. Iruhande hari ibiti vyumye n'imbere hariho ibindi uravye nabi woshobora kuzimira.

Ibarabara rigizwe n'ikariyeri, imbere yaho hari ivyatsi bigufi hamwe na birebire bihambiriye ku ruzitiro bashizeho kugira ngo bakingire imirima yabo, hamwe n'ibitoki biriko biragera kwama, imbere naho hari inzu ifise amabati aboneka uruhande rumwe.

Ishamba rinini riteye ubwoba rigizwe n'ibiti vyo mubwoko bw'ici, akaba hari agajwari gahagazeko n'inyoni yo mubwoko bw'inkware iriko irarondera aho ija kugira ishobore gutaha imuhira mucari cayo irabe utwana twayo yasize imuhira.

Umurima mwiza cane uteye igomwe ugizwe n'ibiraya bikiri bito, bakaba bashoboye kubitera ku mirongo, imbere yaho hari ibigori biriko biruma, hirya hari ibiti vy'amavoka hamwe n'ibitoki vyinshi.

Iparasera nini yagutse atabintu barayikoreramwo, harimwo utwatsi dutoyi turiko turamera. Imbere yaho harimwo ibiti vyinshi bigizwe n’ivyishamba hamwe n’igereveriyo ndende. Iruhande hariho ibigori bimbuye kugira bozoje kuguramwo ubugari.

Parasela nini irimwo inzu yubatse mu buhinga bwa kijambere ifise amadirisha abiri n'umwango w'amagriyaje iteye isima inyuma mu rugo hari igiti k'intore camye amashugwe gikaba kitarashobora kubona ivyamwa.

Umurima munini cane utey'igomwe wohora uraraba ukaba ugizwe n'amakaroti bateye k'ubuhinga bwakijambere kumirongo, imbere yaho har'ibiti vyinshi vyo mubwoko butandukanye, amagereveriyo hamwe n'imikaratusi.

Umurima mwiza cane uteye igomwe kubuhinga bwa kijambere, ugizwe n'amakaroti bashoboye gushira kumirongo, imbere yaho hari ibiti vy'ikawa hepfo hari ibindi vy'amagereveriyo, hirya hari ikiyaga wohora uraraba.

Umurima w'ibigori uteye igomwe indani hari ibiti vy'ubwoko butandukanye imbere hari iyindi parasera itubatse ikaba itaranarimye bakwiye kuyiteramwo ibindi kugirango baronke umwimbu munini.

Parisera nziza cane iteye igomwe ikaba iciyemwo ibipande bitandukanye imbere yaho hariho ifirizone iriko irarondera ivyo ifungura iruhande hari ibiti vyinshi cane biteye igomwe wohora uraraba

Umurima munini cane ugizwe n'ibitunguru hamwe n'ibiharage. Vyatanguye kwuma kubera imvura itariko iragwa. Inyuma yaho hari ishamba rigizwe n'ibiti hamwe n'ivyatsi vy'ubwoko butandukanye.

Umurima munini warugizwe n'ibigori bakaba baramaze guheza kuwimbura, indani hari umuntu ariko arihweza imboga ziwe yongera araba hirya no hino ukuntu azotera izindi mbuto.

Urupangu rwiza cane ruteye igomwe harimwo ivyatsi vyo mu bwoko butandukanye birebire na bigufi , bimwe bikikije urupangu kugira ngo abasuma ntibaronke Aho baca ngo baze kwiba .

Umurima mwiza cane uteye igomwe wohora uraraba, ugizwe n'ibitunguru hamwe n'ibiharage, bashoboye gutera kubuhinga bwa kijambere, baciriye n'imikobeko, imbere yaho hari ibiti vy'amagereveriyo wohora uraraba.

Parasera nini yagutse, ikaba bashoboye kuyiteramwo ibigori, ariko vyatanguye kuma kubera kubura imvura, nyirayo azohomba, ntamwimbu ushimishije azoronka, imbere yaho hari igipfungu cinshi cane.

Vera nini cane yagutse irimwo ibitoke hepfo hariho ibigore hariho ahadakoreye bisabwa ko yoharima kugira ngo bimeerwe nteza vyame vyinshi ashobore kuronwa umwembu w'umusesekara ashoboreko'isoko ibindi abishire mu muryango.

Paricera nini yagutse wohora uraraba, hasi hari ivyatsi vy'ibigori, imbere yaho hari ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hirya hari imirima bashoboye guteramwo ibiharage wohora uraraba birahimbaye.

Ikigangara cubatswe kubuhinga bwa kijambere kigizwe n’amatafari aturiye hamwe n’isima hejuru bakaziye, indani hari ibiti bashoboye gushinga hejuru bashirako amabati kugira ngo inka zizoronke aho zugama imvura.

Umurima munini cane ugizwe n'ubwishaza, ibiharage imbere yaho hari ibiti vy'ivyamwa vy'ubwoko butandukanye. Biboneka ko harimwo ivyatsi vyinshi, inaho akwiye kubagarira kugira ngo azoronke umwimbu ushimishije.

Umurima w'ibitoke biteye kijambere uteye igomwe cane, vyaramye ntiwobona, ni akaroruhore. Imbere hari igiti c'ivoka, inyuma hari inzu bubatse kijambere n'amatafari aturiye kugira ngo bayibemwo.

Imboga nziza cane yatewe mu murima iduga ku giti. Bayita igishayote, kiraryoshe cane iyo ugifunguye canke iyo ugihereje abana bawe, barahimbarwa.

Urupangu rwiza cane rwubakishije amatafari aturiye, hejuru barakaziye nisima kugirango ntiruhave rubomoka, indani hubatse ikigangara mu minsi bazoshiramwo inka nziza cane kugirango biyungunganye.

Umurima munini cane wagutse ugizwe n'ibice bitandukanye harimwo inka iri imbere iriko irarondera ivyo ishobora kurya ,hamwe n'ibiti iruhande bibonekako inayo akwiye kuyitwararika kugir ntihave igira ico yonona.

Umurima uteye igomwe cane ugizwe n'ubwishaza hamwe n'ibiharage, imbere yaho hari ibiti, iruhande hari ibigori, hari n'ahandi hari amazu atari make, mu misi biraboneka ko buzoba bugeze gusarura kugira babwifashishe babufungure.

Parisela nini yagutse irimwo ivyatsi vyumye n'ibindi bibisi, umuntu yoyicamwo kuko yoca agira ibibazo indani hariyo amahwa menshi cane.

Umurima munini cane ugizwe n'ibiraya, bitewe kija mbere ku murongo unyene wo akwiye kurondera amazi yo kubivomera kugira ngo azoshobore kuronka umwimbu ushimishije agaburire abana biwe ibindi abishire kw'isoko.

Umurima uteye igomwe cane ugizwe n'ibiraya biteye kijambere; inyuma yaho hari urugo rukikijwe n'amabati, indani hari ibitoke, inyuma hariho ibiti vya kijambere bigizwe n'amavoka n'amagereveriyo.

Umururima munini cane uteye igomwe ugizwe, n'i karoki, ibiraya n'izindi mboga z'ubwoko bwinshi, biboneka neza ko inyenewo yavyitondeye mu kubitera.

Umurima munini cane uboneka ko hari igice kimwe batanguye kurima ikindi naco kiracarimwo ibigori hari uruhande rumwe rurimwo ibiti binini cane vy' ubwoko bwinshi.

Ibigori vyinshi cane biri mw'iparasera yagutse, bikaba vyatewe kijambere, vyamaze gutangura kwuma kubera bitariko biraronka imvura, inavyo ntazoshora kuronka umwimbu ushimishije kubera bitaronse amazi.

Ibiraya vyo mu bwoko bwa kijambere basoromye bashira mu gitebo kugira batoremwo ivyo bashobora gufungurira abana babo ibindi babitware kw'isoko baronke amafaranga yo kugura amavuta canke umunyu.

Ivyamwa vyiza cane bihimbaye wohora uraraba, bigizwe n'amavoka yo mu bwoko butandukanye, bamaze kuvyamura babishira mu makarato, bavyubakira n'imbaho kugira ngo bashobore kubikingira ntibigire ingorane bitarashika iyo bija.

Umurima munini cane ugizwe n'ibigori biriko biraduza amasage, bimwe biri hepfo ibindi haruguru, imbere yaho hari ibiti vy'ubwoko butandukanye hamwe n'igifungu cinshi, wohora uraraba.

Isoko nini cane iteye igomwe ikaba irimwo imifuko myishi bashoboye gushira mwo ibiraya barindiriye abakiriya ikaba yubakishijwe n'ivyuma hejuru hariko amabati biboneka yuko bashaka amafaranga yo kwiteza imbere.

Inanasi nziza ziteye igomwe wohora uraraba basoromye bazishira kubiti kugira ngo bazigurishe izindi bazifungure abana bagire amagara meza, n'ibitegwa biri mu bwoko bwa nsanganyangaburo.

Ibijumbu vyiza cane biteye igomye wohora uraraba. Bikaba bikiri mu mirima bamaze kubisoroma ntibarabikurako n'imizi kugira babitahane babihe abana babo babifungure hanyuma banezerwe.

Umurimyi wo kurwego rwo hejuru ari mwi parasera hiwe akaba yamaze gufata ivyamwa mu minwe yerekana abantu yuko bakwiye kurima kijambere, inyuma yiwe hari ibindi vyinshi udashobora kubona iyo bigarukira , iruhande hari ikiyaga giteye igomwe wohora uraraba.

Ivyimburwa vyiza cane biteye igomwe. Bigizwe n'imyumbati basoromye, bakaba batarabitonora kugira ngo bashobore kubihereza imiryango yabo, kugira ngo bereke yuko bagiye mw'ishirahamwe rimeze neza cane.

Ubworozi bwiza cane buteye igomwe hakaba harimwo ubwoko bw'ingurube ziteye igomwe uhora uraraba bashoboye kuzubakira mu kigangara kugira ngo bazohore bazigaburiramwo hariho abantu imbere yabo bariko barazikinisha.

Umwimbu mwiza cane uteye igomwe ugizwe n'ibiraya vya kijambereee , bamaze gusoroma babishira kumbaho , imbere yaho hari abantu barindiriye abakiliya kugirango babahe amafaranga yo kwikenura mu miryango yabo.

Imfugurwa nziza ibereye ijisho wohora uraraba ni niniya rugizwe nibijumbu bibiri bashoboye kwimbura mu murima iwabo baca barazana kugira bashobore kubihereza imiryango ibifungure abana bagire amagara meza.

Inka zo mu bwoko bwa frizone zikaba ziri mu murima wa ibiharage zariye zirabimara, biboneka neza ko nyene umurima ataco azohanoba bisabako boza bakazikuraho zikaja imuhira hakiri kare.

Umu mama mwiza cane yambaye igitenge akaba afise isuka k'urutugu, Inyuma yiwe hari umurima wiwe mwiza cane ugizwe n'ibiraya avuye kuwubagara kugirango azoronke umusaruro yimbure aheko n'abandi hamwe n'ibindi abishore mw'isoko.

Umuvyeyi ahimbaye cane afise terefone yiwe araba amasaha yo gutaha, asanzwe ari mu murima wiwe ugizwe n'ibiterwa bitandukanye, inyuma yiwe hariyo ibiti bibiri bigizwe n'amagereveriyo.

Ivyamwa vyishiye cane bigizwe n'imyembe hamwe imicungwa pasteke n'amatunda bikaba babishize mw'isoko kugira bashobore kubigurisha baromwe amafaranga imbere yaho hari ibindi bidandazwa bigizwe n'impuzu yagataho hari n'urupangu kubatswe n'amabuye.

Ivyamwa vyiza cane bigizwe n'imicungwa vyamaze kuba vyeze batanguye kubisoroma bimwe babishize mu kabase kugira bashobore kubishora baronke amafaranga yo kwifashisha muvyankenegwa vya minsi yose .

Umurima munini cane ugizwe n'ibigori bitewe mw'iparasera yagutse biboneka ko bitanguye kwuma kubera ata mvura biriko biraronka, umurimyi azohomba ntazoronka umwimbu ushimishije

Umudandaza wo kurwego rwo hejuru akaba afise imyembe myinshi cane iteye igomwe wohora uraraba, harimwo iyamaze gusha ariko arayigurisha kugira ngo ashobore kuronka amafaranga yoguha abana biwe mu nzu, iyindi ayishire kw'isoko mpuza makungu.

Umurima mwiza cane uteye igomwe wohora uraraba , harimwo umuntu w'umugabo ariko arabibagarira abigabanya kugira ngo ntibizogundane . Ashaka azoronke umwimbu ushimishije , inyuma yiwe hariho ibiti vy'amavoka vyo mu bwoko butandukanye.

Ibiharage vyomu bwoko bwakijambere biri kuntaro zitatu ziri kumeza imbere yaho hari ubufu bashoboye gushira mudupapuro barahambira kugira umuntu aje azocagure ico ashobora kugura.

Itongo rinini ryagutse hakaba harimwo abagabo babiri bibonekako bavuye mu mirima bibonekako umwe wese ariko araganira namugenziwe, amwerek'ingene ashobore gukoresha iterefoni uwundi arafise n'ibase mu minwe.

Umurima mwiza cane ubona ko batanguye gusoroma ugizwe n'ibiharage bwo mu bwoko bwa kijambere, kugira babitware muhira, ibindi bagende kubishira kw'isoko bashobore kuronka amafaranga yo kwikenura mu bindi vya misi yose.

Amasaka meza cane bashize kw'ihema bayanikira kugira bashobore kugosora bakuremo imicafu hanyuma bazoyatware kw'isoko baronka amafaranga yo kwigenura. Y'inguganye ubuzima bwa misi yose.

Iparasera nziza cane bashoboye guteramwo ibiterwa bigizwe ni tomate zatanguye kuzana amashurwe ziratotahaye ntiworaba mu misi bazoshobora kuzunka amafaranga atari make bazitwaye kw'isoko ni yo zera.

Umu mama w'umurimyi ku rwego rwo hejuru akaba yifunze igitambara, ariko araraba umuceri wiwe yasaruye ko ugikomeye, inyuma yiwe hari ibigori biriko birera, akaba yishimikije ibiti bazitije.

Umurima uteye igomwe wohora uraraba. Ugizwe n'icayi hakaba harimwo abantu bariko barasoroma kugira bashobore kugishora kw'isoko ngo baronke amafaranga yo gutunga imiryango yabo, bongere bikenure mu bindi vya nkenerwa.

Ibijumbu vyinshi cane basoromye biri mu bwoko bw'ikirundi bitukura basoromye kugira bashobore kubitahana imuhira babihe imiryango yabo ibifungure ibandanye kubaho neza ata nkomanzi birahimbaye cane.

Ivyamwa vyiza cane wohora uraraba vyo mu bwoko bw'amapera vyamaze kwama biriko birasha kugira ngo abantu bavyamure babishire imiryango yabo ishobore kuyifungura inyuma yaho hari igipfungu cinshi cane.

Pasela nziza cane yagutse akaba harimwo abantu baboneka ko bafise ishira hamwe ryabo ryo kworora imboga hariko biyumvira ukuntu bashobora kuzibatura ngo bagende kuzitera mu mirima yabo umumwe wese.

Umurima mwiza cane uteye igomwe uri ku mpande zibiri hepfo no haruguru ugizwe n' ibigori vy' akararuhore wohora uraraba hari aba mama bariko barawugendura bawuraba bipfuza ukuntu bazoza kuwusarura.

Inka yo mu bwoko bwa kijambere, igizwe n'ifirizone yavyaye inyana zibiri, irikumwe n'umwungere ariko arazikamira, azereka ukuntu zishobora kuronka amata, hanyuma zikure neza, inyuma baramwubakiye ikigangara kigizwe n'imbaho, n'ibiti vyo mu bwoko butandukanye.

Ibitunguru binini cane biteye igomwe wohora uraraba, bashize mu gipukuru ibindi bakaba bamaze kubishira kwisoko kugira ngo babihe abantu babigure baronke amafaranga yo kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose.

Abantu babiri bagizwe n'umugabo n'umugore bafise isuka ku rutugu, bakaba bagiye mu ndimiro zabo zigizwe n'ibijumbu. Hakurya hari ibiti vy'ubwoko butandukanye hamwe n'ibindi bigizwe n'ibikoti.

Abantu benshi cane batonze umurongo, bamwe bari haruguru abandi hepfo, bari mw'ihangare, rikaba rigizwe n'ibigori bimbuye kugira ngo bashobore kuzobishira kw'isoko; bakaba bariko baratora ivyabaye nabi babikuramwo bakabita.

Umu mama ahagaze mu murima wiwe ,afise isuka kurutugu akaba ariko aritereza ingene yoshobora gusarura ivyo yarimye ,canke yongere abagarire ubwatsi bwiwe yateye kugira azoronke amafaranga Nabishira kw'isoko.

Ivyamwa vy'imboga nziza cane uzihereje ugira amagara meza canke ukazitwara kw'isoko ushobora kuronka amafaranga yo kwikenura mu buzima bwa minsi yose abana bakabaho nawe ukabaho.

Umu mama ateye igomwe cane, ari mw'iparasera nini yagutse, ikaba irimwo imyimbati iteye mu buhinga bwa kijambere, imwe akaba yamaze kuyisoroma ayifise mu minwe, inyuma yiwe hariho ibiti, n'ibindi bitari bike.

Amatunda yo mu bwoko bw'amabungo ateye igomwe cane yamaze kurandarara hiryo no hino akaba yatanguye kwama ariko ntaratangura gusha inayo azoronka amafaranga menshi amaze kuyatwara kw'isoko.

Umuvyeyi ameze nkeza cane ahagaze mu murima wiwe akaba afise umupira, ariko aravomera ibiterwa yarimye inyuma yiwe hari umusozi uhanamye uteweko ibiti vy'ubwoko bwinshi wohora ubaraba birahimbaye.

Icamwa ciza cane bateye mw'iparasera kikaba carakuze hariko ivyamaze gusha ibindi ntibirahwana bakaba bifuza kugira abavyamure babihe abana babo hakurya hari umusozi munini uhanamye iruhande hari igiti kiriko kirakura kiracari gito.

Ivyamwa bibiri vyiza cane bikayangana bigizwe n'amavoka abiri, rimwe barisatuye kugira batwereke ko rimeze neza, urifunguye ukaryihereza uragira amagara meza. Riri mu bwoko bwa sanganyangaburo.

Imyumbati myiza cane yo mubwoko bwa kijambere basoromye bashira hasi kugira ngo bakuremwo iyija kw' isoko baronke amafaranga yo kwikenura mubuzima bwa misi yose iyindi bayishire mumiryango bayifungure n' abana babo.

Paracera nziza cane iteye igomwe wohora uraraba, umuvyeyi nyeneyo ariko arayiraba yongere ashiramwo ifumbire kugirango ibiterwa birimwo bibandanye bikura neza, iruhande hariho ibiti bashoboye gushinga kugira ngo ntihagire umuntu arenga akarimbi.

Umurima mwiza cane uteye igomwe wohora uraraba ugizwe nicayi bateye ku mirongo mu buhinga bwa kijambere ,hakaba hariho umuntu ariko aragisoroma kugira ashobore kuzoja kugishora mw'isoko aronke amafaranga atari make .

Umurima munini cane uhagazemwo n'abantu batari bake bafis'amasuka bariko baca ibinogo, abandi bariko baranugamwo imbuto kugirango bashobore gutera. Inyuma yaho har'ibiti vyo m'ubwoko bwinshi, hamwe n'ibindi biri hakurya.

Abantu benshi cane bariko baraduga baca mu mirima iteye igomwe igizwe n'ibiraya, imyumbati hamwe n'ibiti vy'ubwoko butandukanye harimwo uwambaye agafukamunwa yikingira kugira ngo ntahave yandura ingwara zitandukanye.

Umurima mwiza cane uteye igomwe, ugizwe nama pavro, amwe bamaze no kuyashingira ibiti kugira ngo adugeko ayandi yahishiye bisabwako bayatwara mw'isoko kugira ngo baronke amafaranga ntaba hombere.

Abantu batari bake bahimbaye bakaba bariko bararaba umurima wabo ugizwe n'umuceri ko uragera k'ugenya inyuma yabo hari ikiyaga kigizwe n'amazi kigabura ibigori vyo hakurya hamwe n'ibitoki.

Parasera nini yagutse ubonako iteye igomwe kugwego mpuzamakungu. Bamaze gusoroma ivyobiraya bateyemwo hanyuma babishire kw'isoko. Bashingiriye kugirango babishire mu mifuko hanyuma baronke amafaranga.

Parisera nini yagutse wohora uraraba bashoboye guteramwo imboga zo mu bwoko bw'ama pravo zamaze no kwama , zimwe ziriko zirahishira kugira ngo bazozisorome hanyuma bazitware kw'isoko baronke amafaranga biyingunganye mu buzima bwa misi yose.

Umuvyeyi arik'umwe n'umwana wiwe ahimbaye akaba ariko arahirira inyana, inyuma yaho hari ikiyaga kinini cane wohora uraraba, iruhande hari n'ibitoke.

Umu mama ateye igomwe cane akaba afise ibiraya mu mufuko yongera atora n'ibiri hasi kugira ngo abisarure abitahane i muhira inyuma yiwe hari ibindi bitunguru vyinshi biteye igomwe.

Umurima w'ikawa umeze neza cane, uteye igomwe, utotahaye. Amababi yawo biboneka ko ugomba utangure kwama kugira ngo bazosarure , badandaze, baronke amafaranga mvamakungu.

Ivyamwa vyiza cane biteye igomwe wohora uraraba bigizwe n’amabungo , rimwe barisatuye kugira baryereke abantu uko risa neza imbere ata muntu yotinya kurifungura. Birahimbaye cane n’akararuhore.

Ivyimburwa biteye igomwe bariko barasoroma kugira ngo bazobitware kw'isoko bashobore kuronka amafaranga baronke ico bafungura bahereze n'abana babo bashobore kuja kw'ishure babagurire ivya nkenerwa amakaye ama uniforme n'ibindi.

Imisigati itari mike ikaba iriko iradandazwa n'umuntu biboneka ko arindiriye abakiriya beshi cane ashobore kuyimara hanyuma atahe aronke ico ashobora gufungurira abana biwe.

Ivyamwa vyiza cane biteye igomwe bikayanga bigizwe na mandarine hariho rimwe ryamaze kuba ryahishiye cane risabwa ko uwotora yoritwara kugira ngo ntirihave rigira ingorane , izindi nazo bazitware kw’isoko canke bazihe abana bazifungure.

Ubworozi bw'inka buteye igomwe bwo mu bwoko bwa firizone, zikaba zubakiye ikigangara cubakishijwe ibiti vy'imbaho, zikaba ziriko zirarondera ico zirya, ubwatsi bwaziheranye nyenezo akwiye kuzizanira ubundi kugira ngo aze gukama amata menshi.

Ivyamwa vyiza cane bigizwe n'ivoka hamwe n'amapera vyose biriko birera umuntu azoshobora kuvyihereza kugirango aronke amagara meza, ibindi navyo bishobore kugenda kwisoko kuronka amafaranga yo kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose.

Abantu benshi cane bavuye gutora ibiti kugira babitere, umwe afise ikinga, bakaba bahagaze mu muyigwe w'ibigori vyinshi bihimbaye wohora uraraba. Inyuma yaho hari ibiti vy'ubwoko bwinshi.

Umurima mwiza cane ugizwe ni kawa bateye kubuhinga bwa kijambere hakaba harimwo abantu bu bwoko butandukanye bariko barayibagara kugira ngo ikure neza bazoronke umwimbu ushimisheje reta ishobore gushora hanyuma ironke amahera nkuzamakungu.

Abantu benshi cane baboneka ko ari ishirahamwe bariko baratera mubihinga bwa kijambere baciye n' imikobeko, inyuma yaho hari umutumba uhanamye uriko ibiti vyinshi cane vyo mubwoko butandukanye.

Umurima mwiza cane uteye igomwe urimwo amapoivro arimwo ayamaze kuba yatanguye gusha rimwe riratukura irindi risa n'urwatsi rutoto, ariko ryamaze kuba ryahishiye cane ntaho worishira, kuko nta mukiriya woronka.

Ivyamwa vyiza cane biteye igomwe wohora uraraba, bikaba bimwe vyamaze kwama vyahiye ibindi biracari bibisi wobiha abana bakabifungura boca bagira amagara meza.

Ihangare nini cane iteye igomwe hakaba harimwo imifuko myinshi cane itandukanye igizwe na ngeri hamwe nishwagara ,abantu bariko barayirondera kugirango bashobore kuyitwara bayishire mu mirima yabo .

Imyumbati myiza cane iteye igomwe wohora uraraba, iri mu bwoko bwa kijambere, basoromye bararandura bazanana n'igikoti kugira bereke abeneguhugu ukuntu bobo bazi kurima.

Aba mama baryohewe bariko baratwenga bahimbawe cane bahagaze mu cayi cabo kugira ngo bagisarure bashobore kugitwara ku mashini , baronke amafaranga menshi cane yo kwiteza imbere.

Igipimo c'ikawa giteye igomwe cane, gitotahaye kinini wohora uraraba. Biboneka neza ko ejo canke hirya y'ejo, nyeneco azoronka umwimbu mwiza cane niya gikurikirana, akagisasira akagiha ifumbire.

Umurima munini urimwo abantu batari bake bafise amasuka, bakaba bariko bararima kugira bashobore kwiteza imbere. Haruguru hari abandi bariko bararaba, babereka ingene bategerezwa kuhatera kugira bazoronke umwimbu ushimishije.

Umurima mwiza cane utiy'igomwe ugizwe: nk'imboga nziza zavomewe ,zitewe k'umugongo bakaba bashoboye kuzubakira n'ibiti bashirako amahema hejuru kugira ngo ntizinyagirwe.

Umurima uteye igomwe niakararuhore bohora uritegereza arimwo umumama n'umwana wiwe bariko barabagara ibindi birakuze biri inyuma yabo bigizwe n'imyimbati y'ibijumbu ibigori bigirai bito.

Umuvyeyi ahagaze mu murima wiwe uteye igomwe urimwo ibiti bibiri, maze kuwabiguze imbere yaho hari amazu atari make ariko yiyumvira amasaha yo gutaha kugira aje kugaburira abana biwe.

Umurima munini cane uteye igomwe uhagazemwo abantu batatu, umu mama umwe n'abasore babiri, bakaba bariko barabagara kugira ngo bashobore kuwugirira neza, bazoronke umwimbu ushimishije.

Umurima munini cane ugizwe n'ibigori biboneka ko babiteye kija mbere kandi ko bisabwa ko bovyitwararika kugira ngo baze barabipompa ntibizogire ingorane mumisi iri imbere bavyihereze bimeze neza bashobore kuronka umwimbu mwinshi cane.

Intore nziza cane ba solomye bazirunda hasi imbere yaho hari indobo zine bava bazishiramwo kugira ngo bazitahane imuhira bazihereze abana bazifungure.

Umurima w'igori usa neza cane uteye kija mbere ina wo abiboneka ko nawushira kw'isoko azoronka amafaranga menshi cane akiyngunganya mu bindi vyankenerwa vyo kwifashisha mu muryango wiwe.

Umwimbu mwiza cane uteye igomwe harimwo ibijumbu bitukura vya kijambere hamwe n’ivyera , bashaka kugira bimwe babihe abana babo babifungure, ibindi babishire mw’isoko baronke amafaranga yo kwikenura n’utundi n’utundi .

Ishirahamwe ritey'igomwe cane rigizwe ,n'amavoka bariko bayashira mu makarato kugirango bashobore kuyadandaza hanze y'igihugu, bayarongika n'indege bakaronk'amafaranga mva makungu agizwe nama dorari.

Abantu benshi cane bamwe bari iburyo abandi bari ibubamfu bariko baratora imbuto barimye bakuramwo amabuye kugirango baronke umwimbu bashire mu mifuko bazoshore baronke amafaranga.

Umurima munini cane uteye igomwe harimo ibiti vyivoka n'ibindi vy'ubwoko butandukanye umuntu ahagaze, ariko yiweza ingene yoshobora kuronka icamwa kimwe ashobora gutahana imuhira iwe.

Umurima umeze neza cane uhagazemwo abantu batari bake bariko biyunvira ukuntu boshobora gutera imbuto bafise mu minwe, kugira ngo biyungunganye bazoshobore kuronka umwimbu ushimishije.

Umurima mwiza cane uteye igomwe hugizwe n'ibitunguru, bitewe kija mbere ina wo, ariko aravomera kugira ngo azoronke umwimbu ushimishije inyuma yiwe hari ibiti vyinshi vy'ubwoko gutandukanye hamwe na ho handi yamaze gutangura kuri imamu.

Umurima munini cane uteye igimwo ugizwe n'imboga z'ubwoko butandukanye biboneka konumuntu azihereje yoahobora kuronka amagara meza inyuma yaho haribibindi biti bitandukanye vy'ubwoko bwinshi.

Igiti c'ivoka gitotahaye cane. Gifise amavoka meza cane, nyeneco niyagishira kw'isoko akamara kuyamura, azoshora kuronka amafaranga yo kwiteza imbere, bigatuma abana biwe n'umuryango babaho neza.

Umurima munini cane uteye igomwe harimwo abantu bariko baratera mu buhinga bwa kijambere bamwe bari imbere abandi bari inyuma kugira bashobore kuzoronka umwimbu uteye igomwe bashobore kuronka amafaranga yo kwikenura mu miryango yabo.

Umwimbu mwiza cane ugizwe n'ibishayoti vy'umubwoko bwakija mbere uvyihereje baronka inguvu bimwe bashaka ko bazoshira mw'insoko bakaronka amafaranga kugira ngo bigenure biteze imbere abana babo bashobore kubaho neza.

Umushingantahe ateye igomwe cane afise ibigori vya kijambere, yashoboye gutera mu murima wiwe akaba avuye kubisarura, abitahanye i muhira kugira ngo abihereze abana biwe babifungure banezerewe babone ko papa wabo ari intwari.

Amasaka meza cane atey'igomwe, bamaze kuyashira hanze kugirango akazuba kayaceko havemwo ubukoko ,hanyuma bayasubize mu mifuko bashobore kuzoyajana kuyasya kugirango avemwo ubugari.

Umurima munini cane ugizwe n'ibigori babiteye kijambere batevye kubisarura vyatanguye kwumira iyo biri nyenevyo azohomba kuko biboneka neza bimwe vyaramaze kugira ikibazo.

Umwimbu mwiza cane uteye igomwe w'akaroruhore ugizwe n'ibiharage bitewe ku murongo kijambere, harimwo abagoronome bariko barabereka ingene abenegihugu bategerezwa kubishingira ibirembezo bidugeko bazokwame vyinshi.

Amatike meza cane aryoshe bamaze kuyashira hanze bimwe barisatuye ayandi aracakomeye, ariko baratwereka ko umuntu ashobora kuyifungura atangorane n'imwe.

Umurima uteye igomwe cane ugizwe nimyimbati hagati hari abantu bariko baravugana ingeney b shobora guteza imbere ico giterwa kugira bazoshobore kwimbura vyinshi cane umwaka ukwigira.

Umuntu ahagaze mu murima wiwe wa kijambere ariko arasoroma, yongera yereka abantu ibiraya byarimye kugira ngo nabo bamurabire ko bashobore kwiteza imbere, ejo canke hirya y'ejo bashobore kubitwara kw'isoko.

Abantu batari bake bariko barasarura umurima barimye wibiraya, inyuma yaho hari uwundi ariko arasoromesha isuka, kugira ngo bakwize ivyo bategekanyije kwimbura.

Umurima munini cane uteye igomwe ukaba uri iruhande y'amazi ugizwe n'amavoka, hamwe n'ibitoki. Nyinawo arahiriwe kuko ataruzuba ruzowakira azosarurra ibintu vyinshi cane.

Umuvyeyi yambaye inkofera umupira igikwembe afise amashu abiri mu mimwe nyuma yiwe hari abandi bantu bahagaze mu mirima bawuraba, kubera ko uteye igomwe.

Umuvyeyi, ariko aratwenka yambaye igitambara gitukura umupira hamwe nijipo ari mu murima, ariko ah a soroma ibiraya yerekana ko yarimye ikija mbere inyuma yiwe hari ibitoki n'ibindi vyatsi bimuue kigije.

Umurima munini cane waguste, urimwo abantu benshi, baboneka ko ari ishirahamwe, bariko baratera ivyamwa bizoshobora kubafasha kugira ngo bashobore kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose, baronke amafaranga ashobora gutunga imiryango yabo.

Ibiterwa bimeze neza cane bihimbaye, biteye igomwe bigizwe n'itomati zitarasha ziriko zirarandagata kugira ngo zishobore gusha abantu baze bazamure bazidandaze baronke amafaranga yizo bafungura.

Abantu babiri umugabo n'umugore bariko baratuturira ivyamwa vyabo bigizwe n'amavoka, umwe afise igipanga mu minwe, bakaba bariko bashaka kugira babigirire neza bashobore kuronka umwimbu ushimishije .

Ivyamwa vyitwa amatunda bibereye igomwe, kimwe bagisatuye kugira bashobore kucihereza. Gifise akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, woshobora kugiha abana canke uwukuze akacihereza.

Ivyamwa bibiri kimwe bagisatuye ikindi kirakomeye. Ico basatuye basanze kiboze, ucihereje woshobora kugwara indwara nyinshi cane, nico gituma atawoshobora kugifungura.

Inkoko zine zihagaze mwi gazo ziriko zitoragura ico zifungura, ziri mu rupangu runini ruteye igomwe, ni akaroruhore Wohora uraraba. Zeraguza hirya no hino kugira ngo ntihagire ikiza kuzihungabanya kuko zitezeko sebuja aza kuzitabara.

Ikaroti nziza cane ziteye igomwe basoromye bashira mu mufuko, bafata ibiti kugirango bazitangire ntizishobore guseseka, biboneka neza ko uwo muntu yavyitondeye bisa neza cane.

Umurima ugizwe n'ikaroti nziza cane, harimwo izeze izindi ziracari mbisi. Biboneka ko mu misi irimbere hariho izizoja kw'isoko hama izindi zibangire.

Abantu benshi cane bahagaze mu murima, biboneka ko bariko baratera imbuto z'ubwoko butandukanye kugira bashobore gukora koperative izobateza imbere mu buzima ba misi yose, bazoronke ico bafungurira abana babo.

Umurima munini uteye igomwe biboneka ko ari imboga abantu bariko barazibagarira kugira ngo zikure neza bongera bakuramwo ivyatsi ntihagire icoza kuzi hungabanya ejo canke hirya yejo baronke ico bafungura.

Amasaka ateye igomwe cane bashoboye gusarura barunda ahantu hamwe, kugirango bashobore kuza kuyavungura bayashire mu mifuko, amwe bashobore kuyatwara kw'isoko baronke amafaranga, ayandi bayasye bayahe abana bayafungure.

Sitoke nini yagutse irimwo imifuko yo mu bwoko butandukanye , hariho myinshi n’iyindi mike bariko baragurisha kugira bashobore kuronka amafaranga basubireyo barangure iyindi biteze imbere mu buzima bwa misi yose .

Umurima muto yiwe ibiharagi uteye igomwe bashoboye gushingira ibirembero kukira shobore kuduka ko bizokwame vyishi imbere yaho hari igisaka kinini haruguru hari ivyatsi no hepfo wohora uraraba birahimbaye.

Umurima mwiza cane uteye igomwe wohora uraraba ugizwe n'ibiyoba bashize mu mirongo mu buryo bga kijambere. Bimwe vyamaze kwera bakaba batanguye kubisoroma biri Iruhande yibindi bitarera.

Abavyeyi batatu bari m'umurima wabo munini wagutse, bakaba bagiye kurab ivyo bateye bigizwe n'ibiraya kovyoba vyarabayeho, ariko biboneka neza ko uruzuba vyahuye narwo, bakaba ata mwimbu ushimishije bazoshobora kuronka.

Ihangare nini cane iteye igomwe yubatse n’ubuhinga nwa kijambere , baja bashoboye gushirako amabati atukura mu mpande, hejuru hari amabati yera , indani bashizeyo ibigori vyinshi kugira bashobore kubiha abenegihugu babifungure.

Umwavu barunze ahantu ugizwe n'igiceri ukikijwe n'imbaho nyinshi cane bakaba bashaka kugira ngo bazowushire mu mirima ariko ubu hariho n'abantu babihinguramwo ama brikete yo gucana.

Umuntu afise umuceri yashize mu biganza ariko arawihweza kugira ngo ashobore kubona ko weze awutware kw'isoko bashobore kumusyera hanyuma awugurishe aronke amafaranga ayo kwikenura.

Imifuko minini cane imwe ijamo ibiro ijana, bikaba bamaze gushiramo umuceri iyindi iruhande ni migufiya. Bagomba kuyitwara kw'isoko baronke amafaranga bakeneye mubuzima bwa misi yose.

Imbuto nziza cane ziri mu kabase n'izindi zashoboye guseseka hasi. Hakenewe uwozitora kugira azitonore hanyuma azitware azibike ahantu hameze neza, bazozitere mu mirima yabo.

Ibidandazwa vyiza cane bashoboye gushira mwisoko hakaba harimwo ibiharage hamwe n'umuceri bashize mu mabase kugirango bashobore kubidandaza mwisoko baronke amafaranga yo kwiyungunganya mu miryango yabo kugirango abana baronke ivyo bafungura.

Ivyimburwa bitey'igomwe bigizwe n'ibiharage hamwe n'ibiyoba . Babishize mu biseke kugira ngo , bashobore kubitwara kw'isoko barondere amafaranga yo kwitez'imbere muri vyankenerwa vya misi yose .

Imbuto nziza cane ziri hasi zo mubwoko w gutandukanye zirobanuye wifuza guha abene gihugu kugira bashobore kuzishira mu ndimiwo bazitere abana bazoronke ico bafungura nzindi bazishire kw'isoko.

Paresera nini bashoboye guteramwo ibiharage muburyo bwa kijambere, imbere yaho hari ibiti vy'iminyare bazitije bikikuje kugirango bizozitire ntihagire umususa azoza konesha afise ibitungwa vyiwe.

Igiterwa gihimbaye kuraba kigizwe n‘ ishurwe rihumura cane urishize mu nzu usanga hamota neza. Inyuma yaho hari ibiti bigizwe n‘ ishamba vyo mu bwoko butandukanye .

Umu Mama ameze neza cane afise ibintu mu minwe harimwo igisamba kirimwo ibiharage , inyuma hari ibigori biriko biruma biboneka ko bigeze gusarura mu maboko akaba ahagatiye umwana wiwe bariko barataha berekeza i muhira.

Umurima mwiza cane ugizwe n'ibiharage vyo mu bwoko bwa kirundo bifise amabara yera n'ayatukura bakaba bavyanikiye hanze kugira bashobore gukuramwo udukoko bazobishore kw'isoko baronke amafaranga yo gufasha imiryango yabo.

Umurima mwiza cane wohora uraraba ugizwe n'ibiharage vyatanguye kuzana imikerera, Amashurwe aracariko araza ariko biboneka neza ko ejo canke hirya yejo bizoba vyamaze kumariza kwama.

Ibigori vyiza cane biteye igomwe bakuyeko amababi kugira ngo bashobore kubibika neza bazoshobore kuronka ico batera imvura itasuye umuntu wese ntazogire ikibazo.

Imbuto zo mu bwoko butandukanye zikaba zatanguye kumera aho bazishize bisabwa ko bazikuraho bakaja kuzitera mu mirima abanyagihugu baronke umwimbu ushimishije ntizipfire muri laboratoire.

Iparasera nziza cane bateyemwo amasaka yo m'ubwoko bwa kijambere ,ariko arera kugira ngo bashobore kuyasarura , imbere yaho hariho ibiti vyo mu bwoko butandukanye amagereveriyo, imishirakure hamwe n'ibindi biboneka ko biteye igomwe cane.

Ibiyoba vyinshi cane bamaze gusoroma bakaba batarashobora kubikura mu vyatsi ngo babishire mu mifuka hanyuma bagende barondere aho babishira bashobore no kubitwara kw'isoko baronke amafaranga yo kwiyungunganya mu buzima bwa misi yose.

Umwigeme afise akamwemwe cane arikumwe na mama wiwe k'uruhande bariko barahungurura ibigori kugira hazoshobore kuronkwa umwimbu ushimishije . Umwe bawushire kw'isoko, uwundi bawufungure inyuma yabo hari n'ibindi bitarera.

Ibiyoba vyinshi cane wobonako baranduye bataratoranya kugirango bashobore kubitahana I muhira babihe abana babifungure ibindi babitware mw'isoko bashobore kuronka amafaranga yokwikemura mu buzima bga minsi yose .

Ibigori vyinshi cane vy'imitumba bashoboye kwanikira ku mahema hakaba hari abantu bashika kuri batatu bariko barabigenzura baraba ko bimeze neza hanyuma , baze kuvyanura babisubize mu nzu.

Igiterwa ciza cane wohora uraraba catanguye kumera bakaba bagishize mubusize biboneka ko bikwiye ko baza bakagishira ahantu, hanyuma bakagishirako ivu kugira ngo biboneke neza ko kizobandanya kibaho.

Ivyimbugwa bashize kw'isoko. Bikaba bigizwe n'ibiharage vyomubwoko butandukanye: ivyera. ivyirabura, ibitukura, ivy'umuhondo ; ibindi babishize kumasahani kugirango haboneke abakiriya baza kubigura, kugirango baronke amafaranga yokwiyungunganya.

Umwimbu mwiza cane uteye igomwe ugizwe n'ibigori bashoboye kwimbura bavyanikira hanze, hakaba hari umugabo ariko arabiyora kugira abishire mu nzu ntibinyagirwe ibindi azoshobore kubishora kw'isoko.

Umurima munini cane uteye igomwe ugizwe n'ubwoko bw'umuceri barimye kuburyo udashobora kubona iyo uherera. Hakurya hariho ibiti vy'imishirakure hakurya hari ibindi vy'ama gereveriyo, imbere hariho ivyirungu babona y'uko hari nk' imvura ishaka kugwa.

Umurima mwiza cane ugizwe n'ibiharage bitewe mu buhinga bwa kijambere, bashizemwo ifumbire nyinshi cane, biboneka ko nyenewo azoshobora kuronka amafaranga atari make, niyabishira kw'isoko, abana nabo baronke ico bafungura.

Stock nini igizwe n'ibiharage vyo m'ubwoko bwa kijambere bakaba bamaze kubitekera mu mice kugira bashobore kubitwara kw'isoko abantu babashorere baronke amafaranga bagure ibindi bakeneye vyo mu muryango.

Ibiharage vyo mu bwoko bwa kijambere bacanze, bikaba biri mw'ibakure haboneka igice kimwe, bashaka kugira babitware kubiteka, babigaburire abana babo babirye, bagire amagara meza, birahimbaye cane.

Umurima Mwiza Cane Uteye Igomwe Wohora Uraraba, Ugizwe N'Ibiharage, Bashoboye Gushingira Ibiti Bimwe Biduga, Ibindi Bikikama Babohanije Kugira Bishobore Kudugirako Bizokwame Vyinshi Cane.

Ihangare nini iteye igomwe bashoboye gushiramwo igiceri bacariko baracubakira hirya no hino bakoreshe imbaho hejuru bashiraho amabati bifuza kugiha abenegihugu kugira ngo bagishire mu ndimiro kivemwo umwavu

Abantu babiri bari mw'i pansela iteye igomwe umugabo n'umugore bakaba bariko barambura umuceri wabo barimye bashira mu mifuko kugira ngo umwe bawutware kw'isoko uwundi bawushire imuhira abana bashobore kugufungura.

Ubwatsi butotahaye wohora uraraba bwinshi cane buteye igomwe bukaba bugizwe n'ubwoko bwa Tirisakumu batera kugira bahe inka zabo zironke amata, hamwe n'ibindi bitungwa.

Imirima imeze neza iboneka ko iriko irategurwa bamaze no gushira iruhande amarobine y'ivyuma ya yandi babikamwo amazi azofasha kugira ngo bashobore kuvomera iyo mirima mu gihe c'izuba.

Ibiharage bimeze neza cane bavyita kirundo , bikaba biri mu mufuko biboneka ko nyenevyo akwiye kubishira hanze akavyanikira ntihagire ubukoko bujamwo ashiremwo umuti , bizotume ashobora kuronka ivy'azotera k'urutasu.

Ibigori vyinshi cane vyimbuwe. Bikugwako amababi makeyi, kugirango bimanikwe kubiti bizocike imbuto yo kurutasi. Birateye igomwe, biraryoshe cane. Ukiriye nakaroruhore woguma wipfuza kwiyongera ikindi.

Umurima munini utotahaye cane uboneka ko ari ibiharage vya kijambere, ubiriye nta yindi mboga wosubira kurya canke ukayitwara mw'isoko bakaguha amafaranga, ukikenura.

Umurima munini cane ugizwe n'umuceri bateye kijambere, harimwo amazi awufasha kugira ngo ukure, uzokwere bawamure, baronke ico bafungura. Umuvyeyi arahagaze ariko arawubagarira kugira ubandanye utotahara.

Ivyimburwa vyo mu bwoko butandukanye biteye igomwe, bikaba biri mu masafuriya ibindi mu ndobo, bakaba babishize ku zuba kugira ngo bishobore gucikwako akayaga, bazoshobore kubishora mw'isoko baronke umwimbu ibindi babigaburire abana babo.

Ivyamwa bihinguye ku buhinga bwa kijambere, biteye igomwe. Uwuzovyihereza akabifungura azogira amagara meza cane, bigatuma akura n'ingoga vyoroshe.

Umurima w'amashurwe munini cane uteye igomwe harimwo ayamaze kwera, aramota neza; uyatwaye mu nzu ukayashirayo haguma hatamirana uwinjiye wese aguma yimotereza yibaza ivyo bintu iyo vyavuye.

Ingano nziza cane ziteye igomwe zikaba zari mu mufuko, zashoboye kuba zasesetse hasi, inazo akwiye kuzitora kugirango ashobore kuzisubiza indani, azibike neza azozikoreshe mu gihe co kuja kuzisyesha azihe abana biwe.

Ibiharage bisa neza cane bitukura biri mu mufuko, ibindi hasi biboneka ko biryoshe. Ubifunguye wonezerwa canke ukabiha abana bawe boryoherwa.

Amasaka meza cane ateye igomwe bayashize hanze kugira ngo bashobore gukuramwo amwe bazotwara kwisoko, ayandi bayabike bayafungurire abana babo. Ubugari bwayo buraryoshe cane nakararuhore.

Umurima munini cane uteye igomwe wagutse ugizwe n'umuceri harimwo abantu bariko barabagara uwundi arahagaze yongera awihweza biboneka neza ko ejo canke hirya yejo uzoba ugeze gusarura kandi bazoshobora kuronka amafaranga menshi

Uwo mu mama ariko aratwenga ari mumurima wiwe munini wagutse uteye igomwe haruguru hari ibigori biboneka ko vyeze kugira ngo ashobore kubisarura abitahane Imuhira iwe abihereze abana biwe.

Ihangare iteye igomwe cane isize irangiridukura hejuru rumummande indani hari ibigori bashoboye gufundika kugira ngo bazobikoreshe mu mbuto zirobanuye zizofasha abene w'ihugu.

Ibijumbu biteye igomwe cane bitukura biboneka ko vyatewe kijambere umuntu abitetse hanyuma agaheza akabigaburira abana naho vyoba bidaharuye biraryoha cane bifise akanovera kadasanzwe.

Umurima uteguwe neza harimwo icamwa kiriko kiramera kugira ngo bazogitere nicakura bacihereze. Abana bazogifungura bazogira amagara meza cane.

Imbuto nziza cane bahinguye kugira ngo bazozihereze abene gihugu bazitere mu mirima yabo bazihereze abana baronke amagara meza izindi zije kw'isoko.

Imbuto zinza cane zitey'igomwe zimwe ziri kwisahani izindi zasesetse hasi zirikwihema zisanzwe ziva mu myungu ,inazo akwiye kuzegeranya kugirango ashobore kuzitera aronke umwimbu ushimishije.

Umurima munini cane, ugizwe ningano nyinshi zamaze kwera. Uwawurimye akwiye kuwusarura kugira ngo ntazohave ahomba, inyoni ngo zihave ziza kumwononera.

Umurima munini cane ugizwe nwishaza imbere hari ibiti bikikije uraboneka neza ko umwimbu uzoboneka, kuko burashuritse bufise amashurwe menshi cane.

Stogeni ni igizwe ntugwishaza ibiharage imasaka biboneka ko hina vyo yamaze kubishira kw'isoko harimwo ibiri komeza kugira ngo ashobore kubigurisha aronke amafaranga yikenure mu bindi ashobora kuba akenera vya misi yose.

Igiterwa kiriko kiramera camaze kuduza umutwe kiboneka ko gisa neza cane, gikwiye ko nyeneco yohaguruka ashabore kucunguruza agishire aho kizokurira, hama kikama icamwa ashobora gufungura.

Parasera nini utabona aho ishobora guherera bakaba bashoboye kwubaka urugomero gw'inkwa kugirango bashobore kuza kuzivuriramwo zomu bwoko bwa firizone harimwo abantu batari bake bazishikanye batanguye kuzipima barabe ico zigwaye.

Ubworozi bw'inka buteye igomwe bwo mu bwoko bw'inyaruguru. Zifise amahembe maremare, zikaba zimwe ziryamye izindi zirahagaze, zikikijwe n'imbuga nini igizwe n'ibigori batarashobora kwimbura.

Ubworozi bw'inkoko ziteye igomwe imiswi myinshi cane iri mwiparasera nini yagutse hejuru bashoboye gushiramwo amatara kugirango izimurikire zibone ivyo zitoragura naho hoba ari mwijoro birahimbaye cane wohora uraraba.

Inka nini iryamye hasi yom’ubwoko bwafirizone, ikaba ifis'ikibazo c'uburwayi bakaba bariko barayipima abantu batandukanye baraba igwara yoba ifise kugira bayivure ishobore gukira ibandanye ibaho.

Abanyishuri batari bake bakaba bari muri stajes kugira ngo bashobore kwiga ivyerekeye, ubu veterinele kuvura ibitungwa bamaje kubifata, ariko barabipima inyuma yaho hari abantu bariko bariabakamera babone yuko bashoboye akazi bashindwe.

Umuganga yambaye itaburiya, akaba afise agapfukamunwa n'urushinge mu minwe, n'umuti ariko arashiramwo kugira ngo ashobore gutera abantu, abavure. Inyuma yiwe hari ibiti vyinshi vy'imikaratusi.

Ingurube nziza cane ikiri nto irindiriye ko bayizanira ico ifungura bayishirire mu bwato buri imbere yayo ikaba iri muri korotire yubakishijwe isima imbere hariho n'muryango utukura.

Sitoki nini cane yagutse igizwe n'amagi yo mubwoko bw'indundi hamwe niza mutoyi bashize kumapareti kugira bashobore kuyagurisha umuntu wese ayakeneye akaza kurangura hanyuma akaja mw'isoko kurondera amafaranga.

Isoko nziza cane iteye igomwe ikaba yamaze gushikamwo ibitungwa babishikanye kugira ngo bashobore kubishora , imbere hari abantu bariko baravyesisha kugira bashobore kuronka amafaranga yabo iruhande hari ibiti vyinshi vy’ubwoko bitandukanye.

Parisera nziza cane yagutse irimwo abantu benshi bo mu bwoko butandukanye harimwo inka bariko bariyumvira ukuntu bashobora kuyibaga, kugirango bashobore kuyuriza indege igende hanze y'igihugu arondere amafaranga yo kwiyugunganya.

Isoko rinini iteye igomwe bakaba bazanyemwo ibitungwa bito hanyuma harimwo ingurube, impene, intama hariho abantu bari imbere bariko barazigurisha kugirango baronke amafaranga yokwikenura muryango yabo.

Ubworozi bw'ingurube biteye igomwe buri mu kigangana cubakishijwe imbaho akaba habonetse utwana twiza cane, kandi tutari duke umuntu yashoboye kwiyungunganya kugira ashobore kwiteza imbere.

Ubworozi bwiza cane buteye igomwe wohora uraraba, bugizwe n'ingurube zibiri bashoboye gushira mu kigangara c'ubakishije imbaho. Batanguye kuzihereza ivyo zifungura kugira zigire amagara meza.

Uruzitiro runini cane biboneka ko ari isoko hakaba harimwo ibitungwa ku mu bwoko butandukanye inka hamwe n'impene abantu bariko bararaba kugira ngo ntihagire iyitoroka barindire abakiriya baza kuzigura.

Ubworozi buteye igomwe bugizwe n'inkwavu nyinshi cane, ziri mu kingangara c'ubakishijwe imbaho, hariho umuntu ariko arazihereza ivyo zifungura yongere azikinisha kugira zibandanye zimererwa neza.

Inka nziza cane ihimbaye kuraba n'amaso ikaba ari mu bwoko bwa frizone iheje kuvyara inyana iriko irayifyeta kugira ngo izoyikunde, izoronke n'amata yo kuyiha hanyuma ibintu bize bigende neza.

Abantu batatu barikumwe n'umuganga yambaye agapfukamunwa, bafashe imbwa bariko barayipima barabe yuko yoba ikomeye kugira ngo ntizorye abantu hanyuma ngo bagire ikibazo. Inyuma y'aho hari ibintu bitandukanye vy'ibiti vy'ubwoko bwinshi.

Igitungwa ciza cane co mubwoko bw'ingurube, kikaba Kiri mukigangara cubakishijwe imbaho, hejuru hari amabati. Mbere hariho abantu babiri baboneka nk'abaganga bashaka kukivura, bagitere urushinge kugira kigire amagara meza.

Ubworozi buteye igomwe bugizwe n'ingurube, bakaba barazubakiye aho kuziba hameze neza bakoresheje imbaho, inazo azoronka amafaranga nazishira kw'isoko kuko zizoba zivyibushe.

Aba veterineri babiri bajejwe kuvura ibitungwa bambaye isarubeti zisa n'ijuru n'inkofera zera bariko barumviiza inka ko haragera ko ivyara, abandi barihirya batamariwe bashaka kuraba inyana iza kuvuka.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi cane ziteye igomwe harimwo isake, inkoko kazi izera n'izirabura nizumugina zikaba ziri mwi parsera y'umuntu yazubakiye kugira zishobore kubamwo zirahimbaye cane wohora uraraba.

Ubworozi bw'inkoko buteye igomwe cane, birahimbaye kuraba. Bugizwe n'imiswi yera, bakaba bashoboye kuyubakira inzu kugira ibemwo ntishobore gusohoka, bakazigaburira aho nyene zisanzwe ziba.

Abagoronome bambaye umwambaro w'urwatsi rubisi wama sarubete bari kumwe n'abandi bantu bariko baraganira ivyerekeye iterambere ry'uburimyi n'ubworozi bigishe abantu ku girango bashobore kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose.

Abantu benshi cane batamariwe bamaze kuba bafashe inka harimwo umu veterinere yifunze agafukamunwa akaba yambaye n'amaga ariko atera inka urushinge kugire bayivure ibashe kubandanya ibaho.

Inka nziza cane ihagaze murupangu irikumwe numu vétérinaire agira ayitere urushinge kugira ibandanye kubaho nyenayo uzoronke amafaranga menshi niyo yayindandaza ikaja kwisoko ikavyara n’izindi nyana.

Abantu babiri bambaye neza impuzu zera z'itaburiya :umugabo n'umugore bakaba bafise igitungwa cabo c'imbwa bariko barakivura kugira ngo gishobore gukura neza kibashe kubararira abasuma ntibazoze kubatera.

Abantu batari bake bahagaze mwiparacera nini yagutse harimwo inka zibiri imwe bamaze kuyibaga iyindi bari mu migambi yuko bahava bayicinca nayo nyene imbere yaho hari indege ija itwara izo nyama mu kindi gihugu.

Inka nziza cane ziriko zirarisha ubwatsi uteye igomwe harimwo ifrizone izirabura izera izo akagajo bisa neza cane birahimbaye.

Inyana nziza cane biteye igomwe :ifis'amabara atandukanye ikaba mwiparasera yafashwe n'ibiti biri, iruhande yayo bikeneweko inayo yoza akayitabara kugirango isubire muruhongore.

Abantu babiri bambaye neza cane umwe yambaye itaburiya yera uwundi uko nyene kugirango bashobora gusuzuma igitungwa cabo arico bita imbwa bayivure ibandanye kubaho ibakingire, ibacungire umutekano.

Ubworozi buteye igomwe cane bugizwe n' ingurube nyishi cane ziri mukigangara biboneka nyenezo ariko ararondera ukuntu yokwiyungunganya kugira ngo ashobore kuronka amafaranga yo kwiteza imbere mubuzima bwa misi yose.

Iyororero ry'inka riteye igomwe ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, amatafari aturiye n'amabati. Imbere hari ivyatsi vyo kugaburira ivyo bitungwa, inyuma hari ibiti bitanga akayaga kugira bimererwe neza.

Umworozi afise inkoko nyinshi cane ziteye igomwe zihimbaye kuraba ariko arazigaburira yongera aziha imiti, afise ibintu akoresha bitararuhore utokwibaza yuko umuntu yoshobora kuronka n'umuntu azi kwiteza imbere cane.

Ingurube nziza cane iteye igomwe, iriko iragendagenda mu rupangu irondera ico ishobora gufungura, imbere yaho hari porotaye yuguruye ishobora no guca yisohokera ikigira inyuma hanze.

Agakoko keza cane gateye igomwe , gafise amabara nkay'inkware hamwe n'amaguru maremare gahagaze m'ubwatsi kariko kiyumvira iyo kotera kerekeza kugira gashobore kuronka ico gafungura .

Ibikoko vyiza cane biteye igomwe vyo mu bwoko bw'ingeregere bikaba biri mw'ishamba rinini rigizwe n'ibiti vyo mu bwoko butandukanye bikaba vyumviriza hirya no hino kugira ngo ntihagire ikindi kiza kubatera.

Agakoko keza cane kari mu bwoko bw'umusambi kera, gafise umunwa usongoye, gahagaze mu muceri uteye igomwe. Kariko kiyumvira aho gashobora kugurukira kugira ngo gashobore kuja kurondera ico gashobora gufungura.

Akanyoni gateye igomwe cane uri uraraba gahagaze kugiti cumye kariko kariyumvira aho gashobora kugurukira kugira gashobore kuronka ico gafungura inyuma yaho hari ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Agakoko ko mu bwoko bw'akayabu kashoboye kwurira igiti cumye. Gahagaze kw'ishami kariko kareraguza aho koja. Inyuma yaho hari ibindi biti vy'ubwoko butandukanye ndetse kiyunvira aho gashobora guca.

Igikoko kiboneka nk'inguge kirikumwe n'umwana waco aboneka mu maso kiriko kirafungura imboga zo mu bwoko bw'imikubi zihereza kugira ngo zironke amagara meza zishobore no kuba mwiryo shamba.

Aga koko gateye igomwe cane gafise umunwa w'igonze kari mu bwoko bw'inuma kariko kararaba kihweza imbere n'inyuma aho gashobora guca, Imbere yaho hari ishamba rinini cane kariko kiyumvira ko gashobora gusubira iyo kaje kava.

Ibikoko bibiri vyo mu bwoko bw'inguge biteye ubwoba vyashoboye kurira igiti bikaba biriko biramura ivyamwa musi yaho hari ikiyaga kinini utabona Iyo giherera , mukanya bihava bishobora no kugirwamwo.

Igikoko kinini cane giteye igomwe wohora uraraba, gifise amahembe yigonze, gihetse mu mugongo akanyoni kera, hasi hari n'ubundi buriko buracitegereza. Inyuma yaho hari ivyatsi vy'ubwoko butandukanye.

Inyana nziza cane iryamye. Ikaba ikikijwe n'inyange zibiri ziri i ruhande yayo. Iraryohewe cane. Iriko yiyumvira ukuntu umwungere aza kuyizitura kugira ngo ayitahane.

Igikoko c'umugoko bwingwe giteye ubwoba gikabake kumwe n'umwana waco bihagaze mu nzira hepfo hari ishamba rinini cane, ndetse no haruguru biriko birandera ico kyoshobora gupfungura.

Inzoka nini ifise amabara y'umuhondo n'ayirabura iri mu bwoko bw'imamba ikaba yamaze no kwizinga. Iri mwi parasera, umuntu ayiciye iruhande yohava imukomora, bisabwa ko atawokwegera.

Paracera nini yagutse ntubona iyo iherera bashoboye kuyiteramo umuceri uriko urakura, hakaba harimwo agakoko ko mubwoko bw'agakwavu kakaba kaje kubona kariko keraguza gashinga amatwi karabako hari uwoza kugafata.

Igitungwa c'ubworozi kiri mumurwi w'ikanga yataye igi irishira imbere yayo ntiyaribundikira , ikaba iri ahantu hacafuye cane bizotuma atamuswi ushobora kuvamwo ngo haboneke izindi nyinshi.

Parasera nini cane iteye igomwe wohora uraraba ikaba ihagazemwo igikoko giteye ubwoba kiri m'ubwoko bwingwe bakaba bariko biyumvira ukuntu boshobora kuyikuraho yamaze kuhaguma kugirango ishobore kugenda abantu ntibagire ubwoba.

Agakoko kari mw' i parasera nini yagutse wohora uraraba, gafise umwanwa wirabura n'amaguru maremare. Kariko kiyumvira ukuntu gashobora kuhava karonke ico gafungura imbere yaho hari ikiyaga kinini wohora uraraba.

Inyoni nziza cane yo mu bwoko bw'inuma, ikaba ihagaze ku giti kimwe yeraguza kugira ishobore kuguruka irondera ico itora ishire abana bayo isubire i muhira iyo yaje iva.

Akanyoni keza cane wohora uraraba kagizwe n'amabara y'umuhondo hamwe n'ayirabura, kakaba kashoboye inzu yako hejuru y'ikiyaga, kariko kiyumvira ukuntu kogenda kurondera ico gafungura.

Agakoko kari mw'ikaburimbi biboneka ko kariko kararondera ico gafungura, kariko kareraguza karaba imbere, imodoka ntizihave zikagonga, inyuma hari ishamba rinini, ntigahava gasubirayo kugira ntikagire ikibazo.

Ibikoko bibiri bihagaze ku giti kimwe kiri kw'ishami ikindi ku rindi biriko biraha ivyamwa bitahanira abana babo abo bamenye yuko bafise ba se bagenda kubaronderera ivyo bafungura.

Ibikoko vyinshi biteye igomwe bifise amahembe , ni birebire , bikaba bihagaze mu murima w’umuntu ugizwe n’ibigori , hakurya hakaba hari ibiti vyinshi cane bikaba vyaje bituruka iyo nyene.

Ibikoko bibiri bihagaze mu murima biriko biraraba ntihagire ikindi coza ku bihungabanya vyongera birondera nico gufungura hama bisubire iyo vyaje biva mw'ishamba.

Wumuswi w'impata uhagaze kuke wat ibati uboneka neza ko urindiriye ico nyina wizanira kugira ngo ufungure uzokure na wo ushobore gutembera kwironderera wisumire ico uzoza urihereza.

Ibikoko bibiri umwana na nyina biri mumirima biriko vyiyumvira ukuntu vyoshobora kuronka ico bifungura hanyuma bigataha mw'ishamba bisanzwe bibamwo birateye igomwe uriko urabiraba ubona ko ari ibintu bihimbaye.

Agakoko gasa neza cane kariko kararaba kareraguza kakaba kashoboye kuronka ico gafungura kagiye mukiyaga gakurayo indagara kakaba kamaze kurushira mukanwa karatomboye kararonse ico gaha abana bako.

Agakoko gahagaze k'ugiti cumye kirabura, gafise amababa ameze nkaya gaca kariko kareraguza karondera ico kofungura hirya no hino inkoko canke imbeba n'ibindi gashobora kwihereza.

Agakoko gariko gareraguza ijyano hino kugira arabi ku koronka ico gafungura gasubire inyuma kameze nk'umuserebanyi, ariko mu maso na ho womenga n'inzoka iya yindi iryana umuntu ayekaravye yuhava yiruka agira ngo komurya.

Agakoko gafise ubwoya bwinshi kirabura umubiri wose gasa n'inkende gahagaze mu murima w'amashurwe kiyumvira ukuntu koronka ico gashobora gufungura hanyuma kagasubira iyo Kaje kava.

Agakoko gateye igomwe. Kakaba gafise amababa womenga ni umutaka gafise, kifutse kugira ngo gashobore kuguruka. Kakaba kariko karaca hejuru y'ikiyaga kugira kerekeze i musozi, gatahe aho gasanzwe kaba.

Igikoko gihagaze mw'iparasera nini, inyuma yaho hari igifungo kinini biboneka ko yazazaniwe yabuze iyo ija n'iyo iva. Iriko yiyumvirira aho yoca kugira ngo ishobore kuja kurondera ico yofungura.

Igikoko kiri mu bwoko bw’ingurube zimwe ziba mu mashamba kiriko kiratembera kugira ngo gishobore kuronka ico gifungura hanyuma gisubire iyo caje kiva haruguru yaho hari ibiti vyinshi niho gisanzwe gituruka

Impene nziza cane kandi iteye igomwe ihagaze mubwatsi butotahaye, irindiyeko sebuja aza kuyicura , inyuma yaho hari ibiti vyubwoko bwinshi butandukanye.

Umurima w’umuceri uteye igomwe cane, harimwo agakoko kariko kareraguza kitwa umusambi karaba hirya no hino ko atacoza kugahungabanya, kugira ngo gashobore kwiruka kaveho kaje ahandi.

Agakoko gahagaze mw'iparasera kamaze kujumararirwa kaguma kiyumvira iyo kaja kugirango gashobore kuronka ico gafungura nico gashira abana bako ariko ntikabona iyo kaja n'iyokava.